Zviro zvakakosha yaamho kuti muzvikora muoneke mune zvivhitivhiti. Vana, vasikana, vakomana vakwanise kuziya nekuona zvinoitika munyika, vechiona.

Majaha nendombi vanenge vaenda kunofunda pazvikora zvehurumende, zvepadera vanopuwa mbatso dzekugara veitaticha mabhuku avo.

Majaha nendombi vanenge vari kuzvikora zvepadera zvehurumendemaunivhezitizi kwavanenge veifunda dzidzo yepadera .